Mu kazi kanje ka minsi yose ndavyuka mugatondo, nkatora isuka, ibase, nkambara imibirikira nkaja mu mirima yanje kugirango itere imbere .

Iyo ndiko ndatembera k'umurango canke k'umugoroba nama nca ahantu hari inyoni ihagaze ku giti, iriko iraririmba eka biba bibereye ijisho ntuba wipfuza kuhava.